Fakkiin asirratti arginu kun, oomisha naannoo baadiyyaatti beekamu keessa tokko yoo ta'uu, kunis immoo asheeta qamadii jedhamuun kan beekamuudha. Asheenni kunis yeroo xiqqoodhaan booda goguudhaan haamamee kan calleeffamuudha.

Fakkiin kun meeshaalee manaa fi bakka hojii garaagaraa keessatti fayyadamnu keessaa isa tokko yoo ta'u, kunis immoo teessuma jedhamuun kan beekamuu dha Teessumni kun egaa huccuu fi muka garaagaraa irraa kan hojjetamu yoo ta'u, kunis bakka garaagaraatti haala mijataa ta'een irra boqochuuf kan itti tajaajilamnuudha.

Fakkiin asirratti arginu Kun, mallattoowwan akka odaa, bokkuu fi siinqee kan ofirratti qabate yoo ta'u, kunis immoo biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa kan jedhu bakka bu'ee kan argamu yoo ta'u, yeroo ammaa kana biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa waantota turizimii faana wal qabatan irratti hojii guddaa kan hojjechaa jiruudha.

Faakkiin as irratti arginuu kun mallatoo Alabaa naannoo Affaar kan agarsisuu yoo ta'u, faakii kana irrattis egaa Albee walqaxamuree jiruu kan agarsisuu yoo ta'u, kunis kan agarsisuu qeeroowwan naannoo Affaar argamaan biraatti baay'ee kan baratameedha.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu kun wantoota miidhaginaaf itti fayyadamnu keessaa kan akka aannanii fi Dammaa kan of keessatti qabuu dha. Wantoonni kunis yeroo baayyee wantoota uumamaa ta'uu isaanii irraan kan ka'ee wantoota gogaa du'e haaromsuu fi qaamaa jiisuu keessatti ga'ee of keessaa qaba.

Fakkiin asirratti arginu dubartii hojii daldalaa irratti bobbaatee hojjechaa jirtu kan agarsiisu yoo ta’u, supheen kunis immoo waan akka jabanaa ta'uu danda’a akkasumas meeshaa irratti ixaana aarsan fi ittoo itti hojjetan ta'uu ni danda’a.

Fakkiin asirratti arginu kun konkolaataa gosa geejjibaa keessaa isa tokko yoo ta'u, kunis immoo konkolaataa luka-sadee jedhamuun kan beekamu dha. Konkolaataan kun egaa yeroo baay'ee bakkuma dhiyootti nama gara tokkoo gara bakka tokkootti geessuuf yookiin immoo manaa gara hojiitti geessuudhaaf kan itti fayyadamnu dha.

Fakkiin asirratti arginu kun shamarree amantaa musiliimaa keessatti argamtu yoo ta’u, shamarreen kunis akkuma amantaa isheetti waaqa ishee yookaan Allah ishee kadhachaa kan jirtu arguu ni dandeenya.

Fakkiin asirratti arginu kun artistii beekamaa fi jaallatamaa Natsaannat Warqinee jedhamuudhaan beekamu yoo ta'u, artistiin kun aartii qofaa keessatti beekama osoo hin taane akkasuma gama miidiyaan hojii baay'ee kan hojjatudha. Kunis fakkeenyaaf sagantaa haasaa maatii jedhamu qopheessuun kan beekamudha.

Fakkiin asirratti arginu kun oomisha qonnaa jedhamuun kan beekamu yommuu ta'u, kunis guyyaa guyyaa keessatti jiruu fi jireenya qonnaan bulaa keessatti kan baay'ee baratamedha. Midhaan gosa garaagaraa kan akka xaafii, qamadii , garbuu, boqqoolloo fi kanneen kana fakkaatan oomihuudhaan kan ittiin callaa argannudha.

Fakkiin asirratti arginu kun fakkii pirezidaantii biyya Amerikaa kan ta'e Doonaald Tiraamp jedhamuun kan beekamu kan mul'isu yoo ta'u, pirezidaantiin kunis waggoota afuriif bulchee irraa bu'us, yeroo ammaa kana itti deebi'uun aangoo fudhatee biyya Amerikaa yeroo ammaa kana bulchaa kan jiru dha.

Fakkiin asirratti arginu kun meeshaa barnootaa fi itti fayyadamnu keessaa isa tokko yoo ta'u, innis immoo qubeessaa jedhamuun kan beekamudha. Kunis yeroo baay'ee artii fakkii kaasuu keessatti baay'inaan kan itti fayyadamnu yoo ta'u, akkasumas illee herrega hojjechuu keessatti kan itti fayyadamnudha.

Fakkiin kun gosa geejjibaa keessaa tokko yeroo ta’u, innis immoo xiyyaara jedhamuun kan beekamudha. Kinis egaa xiyyaara Itoophiyaati akkuma arginu, Xiyyaarri kun egaa namoota bakka tokkoo bakka biraatti yookiin immoo biyya tokkoo biyya birootti akkasumas illee ardii ce'uudhaan kan nu tajaajiludha.

Fakkiin asirratti arginu kun gosa geejjiba aadaa keessaa isa tokko kan ta'e fe'iisa harree kan agarsiisu yoo ta'u, kunis egaa yeroo baay'ee naannaa baadiyyaatti namoonni mi'a yookiin immoo akkasumas illee oomisha garaagaraa bakka tokkoo gara bakka birootti geessatanii gurgurachuudhaaf harree ni fayyadamu.

Fakkiin as irratti arginu kun dhugaatiiwwan garaa garaa mana nyaataa fi dhugaatii keessatti argamanidha. Dhugaatiiwwan kun wantoota uumamaa hedduu irraa kan hojjetamanidha. Isaanis immoo kan akka: Abokaadoo, appilii fi kkf irraa kan hojjetamanidha.

Fakkiin kun Alabaa naannoo Sumalee kan agarsisuu yoo ta'u, fakki kana irratti egaa haalluuwwanifi Gaala arguu ni daneenya. Gaalli kunis akkuma beekamu Sumalee keessatti baay'ee baratama ta'u irran kan ka'e mallatoo kana faayadamaniruu.

Fakkiin asirratti arginu kun meeshaawwan ammayyaa keessaa isa tokko yoo ta'u, innis immoo teessuma jedhamuun kan beekamudha. Kunis immoo yeroo baay'ee manneen fi manneen hojii keessatti taa'umsaaf kan itti fayyadamnu yeroo ammaa kana oomishamee gabaarra oolaa kan jirudha.

Gamoon as irratti arginu kun bakka giddu gala daldalaa jedhamuun kan beekamudha. Kunis immoo daldalli hedduun kan irratti geggeeffamudha. Fakkeenyaaf, kan akka: yaala ilkaanii, mana suuraa, mana qorcha garaa garaa fi kan kana fakkaatanidha.

Fakkiin as irratti arginu kun dargaggeessa hojii daldalaa irratti boba'ee jiru kan agarsiisu yoo ta'u, dargaggeessi kunis karaa irra dhaabachuudhaan uffata garaa garaa gurguruu irratti kan argamadhu. Kunis immoo yeroo baay'ee gatii qaraxaa hir'isuuf, akkasumas illee haala salphaa ta'een namoota argachuuf isa gargaara

Fakkiin asirratti arginu kuni meeshaa pilaastikii irraa hojjetame kan mul'isu yoo ta'u, kunis immoo daa'imman dhagna dhiquudhaaf yeroo baay'ee kan itti fayyadamnudha. Kunis daa'imman akka hin miidhamnee fi haala mijataa ta'een taa'anii akka isaan dhiqatan kan gargaarudha.

Fakkiin asirratti arginu kun mallattoo fi alaabaa kan agarsiisu yoo ta'u, mallatichi mallattoo odaa bakka bu'ee jiru kan ta'u akkasumas immoo alaabichi alaabaa abbaa gadaa gurraacha, diimaa fi adiidhaan kan beekamu kan of keessatti qabatedha. Kunis immoo oromoota keessatti keessumattuu sirna gadaa keessatti kan baratamedha.

Fakkiin asirratti arginu Kun harreewwan diidaa paarkii keessatti eegamuun daawwannaaf oolan yoo ta'an, akkasuma illee bineensonni biroon kan akka leencaa, Qeerransaa bakka paarkii jedhamutti walitti qabamanii eegamuudhaan daawwannaaf yookaan uummanni dhufee daawwatee akka itti bashannanuuf kan eegamanidha.

Fakkiin asirratti arginu Kun, meeshaa eleektirooniksii kaameeraa jedhamuun kan beekamu yoo ta'u, kunis immoo haala naannawaa jiru to'achuuf gargaarudha. Innis yeroo baayyee nageenya eegsisuuf ta'uu danda'a, To'annaa hannaaf ta'uu danda'a. Haala garaagaraatiin itti fayyadamnudha.

Fakkii kana irratti dibata qullubbii adiirraa oomishame beeksisaa kan jirtu yoo ta'uu, akkuma beekamu qullubbiin adii fayyaafis akkasuma illee rifeensa ittiin miiccachuudhaaf haala garaagaraatiin faayidaa kan qabu dha.

Fakkiin asirratti arginu gosa biqiltuu keessaa isa tokko kan ta'e adaamii jedhamuun kan beekamu kan agarsiisu yoo ta'u, biqiltuun kunis egaa yeroo baay'ee naannaa qilleensa gogaa qaban yookiin qillensa gogaan beekaman keessatti kan biqiludha.

Fakkiin asirratti arginu kun oomisha qonnaa lafa bal'aa baadiyyaa irratti taasifame kan agarsiisu yoo ta'u, akkuma beeka mukaa qonnaan bultoonni hedduu oomisha qonnaatiin yookaan immoo midhaan facaasanii irraa argachuudhaan kan hojii isaanii gaggeessanidha.

Fakkiin asirratti arginu kun fakkii qonnaa naannoo baadiyyaa keessa jiru kan agarsiisu yoo ta'u kunis immoo boqqoolloo reefu biqilaa jiru reefu lafa keessaa ol bahaa jiru kan agarsiisu yoo ta'u, kunis immoo guddatee biqilee firii kennuudhaan namootaaf oomisha gahaa kan argamsiisudha.

Fakkiin asirratti arginu kun gosa allaattii keessaa isa tokko yoo ta’u, kunis immoo allaattiiwwan lafa irraa ol fagaachuun socho'an yookiin immoo balali'an kan agarsiisudha.

fakkiin kun bineensa manaa keessaa isa tokko kan ta'e lukkuu kormaa jedhamuun kan beekamu yoo ta'uu lukkuun higaa akkuma beekamuu bu'aawwan isheetiin faayidaa guddaa qabdii isaan keessaas killee akkasumati mofawwan isaanii dhamdhama baay'ee kan qabuudha.

Fakiin as irratti arginu kun, fakii gosa nyaataa kuduraa fi muduraa jedhamuun beekamu keessaa isaan tokko yoo ta'anii, kunis immoo loomii fi raafuu kan as irratti arginu yoo ta'u, akkuma beekamu gaa loomiin fayyaa fi tajaajila gurguddaa kan qabuudha. Raafuunis illee akkasuma namoota baay'ee birratti nyaataa fudhatama akka qabaatu in beekna.

fakkiin asiratti arginu kun shamarree amantii kiristaanaa keessatti argamtu kan agarsiisu yoo ta'u shamarreen kunis akkuma amantii isheetti waaqaa ishee waaqeffachaa kan jirtudha kunis immoo amantiiwwan kiristaana hedduu keessatti faarfannaan kan barameedha

Fakkiin asratti arginu kun gosa oomishaa kudraa fi muduraa keessaa isa tokko yoo ta'u firiin asratti arginu kunis avokaadoo jedhamuun kan beekamu yoo ta'u ,kunis yeroo ammaa kana haala amma yaawaadhaan dhufuun waggota lamaa hanga sadii giddutti ga'uun firii buusuu kan danda'uudha.

Fakkiin asirratti arginu kun walitti qaba kuduraa fi muduraa kan agarsiisu yoo ta'u isaanis immoo Loomii, Burtukaana, Avukaadoo akkasumas immoo Aappilii, Injoorii jennuun kan beeknuu fi Muuzii fa'aa kan ofkeessatti qabatedha.

Fakkiin kuni namoota sirna siyaasaa kessatti argaman kan agarsiisu yoo ta'u isaaniis immoo pireezidaantii naannoo sudaan kibbaa akkasumas immoo pirezidaantii sudaanii fi mootummaa naannoo Itoophiyaa kan agarsiisu yoo ta'u asirattii immoo walii galtee yookiin immoo araara sudaanii fi sudaan kibbaa keessatti ta'aa jiru kan agirsiisu.

fakkiin asirratti arginu kun gosa caammaa keessaa isa tokko yoo ta'u kunimmoo namoonni bakka garagaraatti qophii adda addaaf sagan taa ayyaanaa ta'uu danda'a yeroo qophii kan alootaa garagaraarratti kan ittiin ufatta ba bareedaadhaan ittiin bareedanii mul'ataniidha kunisimoo jalli isaa xiqqoo kan ol ka'uudha

fakkin asratti arginu kun mana barnootaa kan agarsiisu yoo ta'u mana barnootaa kana keessattis alaabaawwan kan argaman akkasumas immoo namoonni kanas keessatti argamaniidha akkuma beekamuug barnoonni yooknmomanni barnosaa bu'uura waan hundumaa akka ta'e barattoonni bakka deemanii itti barataniidha

fakkiin as irratti arginu kun walitti qabama nyaata garagaraa kan agarsiisu yoo ta'u kan suphee kan keessatti arginu foon afeelamee nyaatamu kan agarsiisu yoo ta'u garasi irratti kan arginu immoo ittoo diimaa yookiin moomisiraa kan jennu mooseerraa hojjetame akkasumas immoo ittoo hundee diimaa irraa hojjetame kanuf keessatti qabate dha

Fakkiin asiratti arginu kun namoota daandii konkolaataa irratti seera eegsisuun beekaman kan tiraafikii jedhaman yoo ta'an isaanis immoo seera konkolaataa eegsisuuf akkasumas immoo namoonni lafa deemullee haala gaariin darbu akka danda'an akkasumas immoo konkolaataan seera akka hin cabsine gochuu keesatti ga'ee guddaa qabu.

fakkiin asirratti arginu kun manguddoo deeggarsa argatanii jiran kan agarsiisuu yoo ta'u akkuma beekamu yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti manguddoonni karaa garagaraan manni isaanii haaromu ta'uu danda'a wantoota isaan barbaachisu kennuufiin haaromsarra jira.

fakkiin asi iratti arginu kun meeshaa miidhaginaa kan ammayaa keessaa isa tokko yoo ta'u. kunis immoo sibiila irraa kan hojjetamuudha. Yeroo baay'ee harkarratti luka irratti akkasumas imoo morma irratti keewwatamuudhaan. Yeroo baay'ee kan baratame dha. Kunis immoo akka faayaa yookiin immoo miidhaginaatti kan nu tajaajiludha.

Fakkiin asirratti arginu kuni namoota seera kabachiisuun beekaman kan ittisa biyyaa jedhamuun kan beekaman yoo ta'an; Isaanis immoo naannolee Itoophiyaa salgan keessatti faca'anii yookiin immoo hiramanii seera kabachiisuu irratti kan argamanidha.

Fakkiin as irratti arginu kan bineensa goodaa keessaa isa tokko yoo ta'u kunis immoo yeroo baay'ee saree diidaa yookin immoo sardiida jedhaamuun kan beekkamudha.

Fakkiin asiratti arginu kun dubartii Amaaraa naannoo yookiin immoo naanna'a Amaaraa shubbisarra jirtu kan agarsiisU yoo ta'u, yeroo baay'ee kan bakkoota hedduutti dubartoonni yookin immoo dargaggoonni qeerroo fi qarreen yeroo shubbisan qarshi kanfaluudhaan namoonni ni daawwatu.

Fakkiin as irratti arginu kun dubartii buna danfistee buna buusaa jirtu kan agarsiisu yoo ta'u akkasumas illee meeshaalee kanneen fana wal qabatan kana jabanaa bunnillee akkasumasillee qolamu shaasha kan jennullee kan as keessatti arginuudha moonyaanillee ishee fulduratti kan argamudha.

fakkiin kun mana nyaataa fi dhugaatii jedhamuun kan beekamu yoo ta'u kunisimmoon nyaannii fi dhugaatiin gosa gara garaa kan yeroo isaanii eeggatanii qophaa'uudhaan namootaaf yookin immoo fayyadamtootaaf haala qixa ta'een dhihaate kan gurguramuudha.

fakkiin asiratti arginu kun namoota godaansarra jiran kan mul'isu yoo ta'u, akkuma beekamu biyya Afrikaa keessatti jechi godaansa jedhu baay'ee kan baratamedha. Kunis immoo sababa hiyyummaa irraan kan ka'e namoonni bakka tokko gara bakka birootti deemuudhaan jireenya isaanii geggeffachuuf jecha karaa seeraan yookiin immoo karaa seeraan ala ta'een kan adeemamu.

fakkiin asalatti arginu kun gosoota nyaataa guggugaa keessaa isa tokko kan ta'e daabboo kan jelhamu kan agarsiisu yoo ta'u kn9000 beekamoo warshaalee garagaraa keessatti oomishamee ba'uudhaan bittaa fi gurgurtaadhaan hojiirra kan holuudha ommannis bakkee garagaraatiin bitachuu kan itti fayyadamudha

Fakkiin asiratti arginu kun dubartoota amantii kristaanaa keessatti argaman kan agarsiisu ta'u, dubartootni kunis immoo masiinqoo isaanii qabatanii waaqa isaanii waaqeffachaa yookiin immoo faaruudhaan waaqa waaqeffachaa akka jiranni agarsiisa akkasumas illee uffata isaanirraa kaane amantii isaanii dawwachuu ni dandeenya.

Fakkiin kun kuusaa bishaanii ijaarsarra jiru kan agarsiisu yoo ta'u kunis immoo yeroo ammaa kana naannaa baadiyyaa fi magaalaa tokko tokko keessatti yeroo ammaa kana jijjiirama jiru irraa kan ka'e bishaan bakka bakkatti hojjechuudhaan uummataaf bilisa gochaa jiru.

fakkiin asiratti arginu kun bakka seenaa naannawaati biraa keessatti argamu aksuum jedhamuu kan beekamu kana garsiisu yoo ta'u kunis immoo yeroo duratti ummata naanna sana jiraatuun kan tolchamedha ammas immoo akka daawwannaati tajaajilaa kan jeruudha

Fakkiin asirratti arginu kun mallattoo amantii kiristiyaanaa bakka bu'ee kan argamu yoo ta'u mallattoon kunis immoo mallattoo fannoo jedhamuun kan beekamudha. Akkuma beekamu ga'a itophiyaa keessatti amantiin baay'ee beekamaa yookiin immoo namoota hedduu biratti fudhatama qabaachuun beekamu amantii kiristiyaanaa ti.

Fakkiin as irratti arginu kun bakka daldala yookiin immoo bakka bittaa fi gurgurtaa kan agarsiisu yoo ta'u asirrattis immoo wantoota irra ciisaan wantoota uffatan akkasumas immoo wantoota kan itti baattatan fakkeenyaaf akkasumas meeshaalee mana manaallee kan of keessatti hammatee jiruudha.

Fakkiin asirratti arginu kun meeshaa miidhaginaa keessaa isa tokko yoo ta'u kunis immoo yeroo baay'ee meeshaa bareedinaa morma irratti keewwatamuudha. Mallattoon as irratti arginu kunis immoo mallattoo odaa jedhamuun kan beekamu yoo ta'u oromoota hedduu biratti baay'ee kan baratameedha.

fakiin as irratti arginu kun fakii meeshaalee ummanni Oromoo yeroo durattifaa keessumattimmoo naannaa baadiyyaatti itti fayyadaman keessaa isa tokko yoo ta'u innis immoo maqaan isa qabee jedhamuun kan beekamuudha. Kunis immoo migiraa fi akkasumas immoo gogaa horiirraa kan hojjetamuudha.

Fakkiin asirratti arginu kun oomisha qonna baadiyyaa kan agarsiisu yoota'u; Dubartiin kunis immoo qamadii haamame harkatti baattee kan jirtu yoota'u kunis gogee kan dhahichaaf ga'e ta'uusaa hubachuu nidandeenya.

Fakkiin asirratti arginu kun bakka halluuwwan garagaraa akkasumas immoo huccuu babareeduudhaan faayamee midhagee mul'atu kan ta'u hunis immoo yeroo baay'ee cidha yookiin immoo hiriyoon yeroo wal fuudhuuf jedhan akkasumas illee guyyaa dhalootaatti yeroo baay'ee bareechame kan mul'atuudha.

Fakiin as irratti arginu kun gosa nyaataa keessaa isa tokko kan ta'e foon dheedhii kan agarsiisu yoo ta'u akkuma beekamugaa Itoophiyaa keessatti foon bakka hedduutti kan baramedha. akkasumas immoo foon sangaa yookiin kan sa'aa akka inni ta'e daawwachuu ni dandeenya.

fakkiin kun bakka seenaa naannoo ila baabor keessatti argamu kan xiyya jedhamu beekamuu yoo ta'u kunisigaa akka maddagalii tuurizimii ta'uudhaan yeroo baay'ee tajaajilaa kan turedha ammas immoo kan tajaajilaa jiruudha

fakkiin kuni ogumaa aartii keessaa isa tokko kan ta'e ogumaa fakkii kaasuu kan agarsiisuyoo ta'u kunis immoo gahaara miila namaa haawwatuun akkasumas immoo halluwwan gara garaa fayyadamuudhaan haala namatti toluun ka'ee kan dhiyaatee dha

Meeshaan kun meeshaa yeroo baay'ee ogummaa fakkii kaasuu keessattii fi akkasuma illee hojiilee herreegaa garaa garaa keessatti kan itti fayyadamnu yoota'u maqaan isaas qubeessaa jedhamuun kan beekamuudha. akkasuma illee hojii aartii garaa garaa kessatti bakka guddaa qaba.

Fakkiin kuni gosa geejiba konkolaataa keessaa isa tokko yoo ta'u kunis immoo Ampulaansii jedhamuun kan beekamudha. Kunis namoota dhukkubsatan yookiin immoo nama da'umsarra jiru saffisaan bakka tokkoo gara hospitaalaatti geessuudhaaf kan isa tajaajilanidha.

Fakkiin kun gabaasa ispoortii irratti taasifame kan agarsiisu yoo ta'u kunis immoo dorgomii maraatooni baarselonaatti taasifamaa ture irratti injifannoo atileetonni iItoophiyaa galmeesiisan illee kan agarsiisudha.

fakkin siratti arginu kun gosa nyaataa keessa iska tokko you ta'u kunis immoo foonii fi biddeena kana asiratti arginudha kunis bilchaachuudhan yookin immoo foon dheedhii bilchaate nyaataaf kan qophaa'udha

Fakkiin asiratti arginu kun walitti qabaa kuduraa fi muduraa kan jedhamu kan of keessatti qabatu yoo ta'u isaanis immoo muuzii, burtukaana, paappaayya, appilii akkasumas immoo injoorii fi kanneen kana fakkaataan kan of kessatti qabatu yoo ta'u kunis immoo nyaata madaalamaa jedhamuun kan beekamu keessaa isa tokkodha.

Uffannaan as irratti argamu kun uffata aadaa oromoo kan shamarran oromoo yeroo irreechaa yeroo ayyaana garagaraa irratti ittiin bareedanii miidhaganii mul'atan yoo ta'u innis kan akka uffata kan wallaggaa ,kan hararge, kan shawaa kan booranaa fi kan garagaraa kan irratti mul'ataniidha. Shamarran oromoo yeroo baay'ee keessumattiumoo irreecha irratti kan ittiin bareedanii mul'ataniidha.

Fakkiin as irratti arginu kun fakkii dargaggoota oromoo shubbisa irra jiran kana garsiisu yoo ta'u aquma beekaa mugaa shubbisni muuziqaa keessatti ga'e guddaa qabaa kanaa fi gaaqeeroo fi qarreen hedduu shubbisa irratti baay'eenii hirmaatu keessumatti immoo shubbisni kun kan shawaa yookin mushi mala qabachuudhaan akkasumas immoo gaachana qabachuu kan godhamu.

Fakkin asirratti arginu kun gosoota meeshaa mana keessatti itti fayyadamnu keessaa isaan tokko yoo ta'ani kunis immoo naannoo baadiyyaatti qabee jedhamuun kan beekamu yoo ta'u akkasumas immoo calleedhaan yookiin moffaayaan faayamee annan itti naquudhaaf yeroo baay'ee kan itti fayyadamnu dha.

Fakkiin asirratti arginu kun Abaaboo kan agarsiisu yoo ta'u kunis immoo mana bareechuudhaaf akkasumas immoo yeroo baay'ee akka ibsituu jaalalaatti hiriyoonni walii kennuudhaan kan ittiin ibsatanidha. Mana keessatti illee bakkoota garaa garaa kaa'amuudhaan mana bareechuudhaaf yeroo baay'ee kan itti fayyadamnudha.

Fakkiin asiratti arginu kun simintoo jedhamuu kan beekamu yoo ta'u, kunis immoo ijaarsa gamoolee fi daandii garagaraa keessatti akka mi'a murteessaa ta'etti kan itti fayyadamnudha. Kunis immoo wantoota yookiin immoo dhagaa fi cirracha wal-qabsiisuudhaaf kan nu fayyaduudha.

Fakkiin kun alaabaa kan gamtaa Afrikaa fi kan Itoophiyaa irratti haammatee yoo ta'u kan Itoophiyaa irratti mallattoon argamu sun asxaa jedhamuun kan beekamu yoo ta'u kunis mallattoo tokkummaa kan agarsiisu yoo ta'u kan gamtaa Afrikaa irratti mallattoon argamu immoo tokkummaa afrikaa yookiin biyyoota 57 sararri naannifamee jiru sun kan isaan agarsiisuudha.

fakkin asiratti arginu kun taateewwan uumamaa mudatan keessaa isa tokko yoo ta'u kunis immoo dhohiinsa voolkaanoo jedhamuun kan beekamudha kunis elementoonni lafa keessatti ho'iinsi guddaa yookiin immoo baquu irraan kan ka'ee lafa keessaa dhohanii ba'uudhaan kan uumamuudha

Fakkiin asirratti arginu kun gosa oomishaa qonnaa naannawaa baadiyyaatti baratame keessaa isa tokko yoo ta'u, kan asirratti arginu kunis boqqolloo sandaabee yookiin immoo daraaree jiru kan agarruudha. Kunis immoo yeroo xiqqoo booda firii godhachuudhaan namoonni nyaachuuf kan ga'uudha.

fakkiin as irratti arginu kun garee dargaggoota kubbaa miilaa tabachuun beekaman kanof keessatti qabatu yoo ta'u isaani ximmoo biyya isaanii yokmunaannaa kibbaa baka bu'uudhaan walaayitaa diichaa maqaa jedhamu qabatanii kan argamaniidha isaaniis yeroo baay'ee bakkata hedduutti kubbaa miilaa tabachuun ni beekamu

Fakkiin as irratti arginu kun shamarree bareedduu naannoo tigraayii keessatti haala aadaa tigiraayi mataa ishee yokin shurrrubbaa ishee dha'attee jirtu kan agarru yoo ta'u kunis immoo yeroo baay'ee tigiroota hedduu biratti aada yeroo qophii garaagaraa yeroo ashaandaafikan kana fakkaataan kan baratamee dha.

fakkeen asaratti argin kun dargagoota yookin qeeroo fi qarree shubbisaa fi dhiichisaan yaada isaanii yookn mommiira isaanii ibsa chaajraa kan agarsiisu yoo ta'u shubbisni kunis immoo yeroo baay'ee naannaa shawaatti kana amboofaatti kan baramaii dha

fakkiin asratti arginu kun muuziqeessaa yookiin immoo sirbaa beekamaa naannoo oroomiyaa keessatti afaan oromootiin sirbuun beekamu yoo ta'u innis immoota addalaa gammachuu jedhamuu kan beekamudha fakkiin kunis immoo alba masaa isa haaraa gadaan keenya kan jedhu agarsiisaa kan jiruudha

fakkiin as irratti arginu kun mallattoo karaa agarsiisuudhaaf xiyyawwan karaa agarsiisuudhaaf ta'an kan of keessatti qabatu yoo ta'u xiyyi karaa irraa gara pi'aasaatti kan geessu akkasumas naannoleen biroonillee xiyya garaa garaatti kan geessu agarsiisanii dha.

fakkiin asirratti arginu kun gosa miidiyaa hawaasaa keessaa tokko kan ta'ee waatis aappi yoo ta'u kunis immoo namoota biyya keessa jiranii fi biyya alaarra jiranii sababa gara garaadha wal qunnamsiisuuf waliin haasa'uuf akkasumas immoo dhimmoota hojii irratti yaada wal jijjiiruuf kan nu gargaaruudha.

Meeshaan fakkii kana irra jiru meeshaa ibidda dhaamsuudhaaf itti fayyadamnu yoo ta'u, kunis bakka garagaraatti balaa garagaraatiin ibiddaa ka'e yookiin immoo balaa ibiddaa dhaamsuudhaaf itti fayyadamna.